Omukazi alitunda meloni, amenvu, mapapali, malibwa, bubooli buzungu, nhaanha

Eryaato liri ku maadhi, omusaadha agemye akatimba ali kanhika mu maadhi nhe kibbaketi kiri mu lyaato.

Ekifananhi, ekifananhi kiriku ngaali kyabaku amafumo, ekifananhi kinho kirku engoma, kyabaku eisubi ghansi agho. Ekifananhi kinho kiriku ebisolo ekyendhaghulo kumbali ghakyo, ekifananhi kinho kiri ku kizimbe ekye ndhaghulo.